ha misiliyan bettiyabay wolaytta woga gatta keettay betessi wolaytta sodo giya xuuphe bettessi appekka bola bagara xeeliyode tokkipali paalidi beettessi.

Ha misiliyaan bettiya uray wolaytta Tiviyaan shiiqidi oduwaa odidde des; appe ya baggara qassi wogga mittay macaray yaara haara diyooge beettide des.